Omuntu ayemereire aha eibaare eriri ahagati y'amaizi ariyo naareeba ebingoozi biriyo nibiteera amaizi birikwimuka omuntu ogu naareebekyera omukishushani ky'erangi erikwiragura

Emotoka ishatu zeemereziibwe aha rubaju rw'ekyombeko ekya kanyina ishatu ekirikworeka ngu nigwo omwanya ogurikwetaagisa ahabwa abashomesa ab'eihanga ebyombeko ebi n'ebyakanyina ishatu kandi omu maisho g'ebyombeko harimu omuhanda enguuto eya koraasi nana ekikondo ky'amashanyarazi

Omushaija ariyo navuga piki ajwaire esaati ya kapere eyemikono miraingwa, aha rubaju rweye hariho akatare ,ahubarikuguriza ebyokurya Kandi omushaija ogu ariyo navugira omu ruguuto

Abataguurizi bezirikire ebitengye Kandi tibajwaire enkaito omu bigyere bajwaire ebitengye byerangi erikwiragura nana erikutukura Kandi bajwaire esaati z'ebitengye abataguurizi aba bahanikire emikono bariyo nibatagurira enyuma yaabo hariyo abateezi b'engoma bariyo nibateeza engoma emirisyo.

Omukazi akomire ekitambara omu mutwe kiinemu obumuri burikutukura, ajwaire esaati y'emikono migufu y'erangi erikutukura, ayekoreire ebaafu y'erangi ya bururu. Erimu esihani nana ebikopo. Esihani ahi eri nah'erangi erikwera kandi omunda harimu amabara. Ebaafu egi agekoreire aha mutwe.

Obwaato obwa ah'amaizi buri ah'amaizi buriyo nibukora okushabaara kw'abantu kubaiha omu mwanya kubatwara omu gundi. Obwaato obu bwombekire ahansi nana ah'iguru. Abantu abamwe bari ahansi abandi bari ah'iguru Kandi obwaato obu bwiine erangi ya kaakyi.

Omusiri gw'ebihingwa by'erangi ya kinyaatsi, bibyire omu mwanya gutereire omunyiriri omusiri ogu gubyire omu nyiriri, kandi omu maisho g'omusiri ogu hariyo emisiri eyetoreire omusiri ogu.

Obwato bw'aha maizi bwine erangi erikutukura nana erangi eya bururu buri ahagati y'amaizi buruho nibutambura kandi ahaiguru heineho ekirikukingira omushana ninga enjura obutateera abari omunda, obwato obu bwineho ebendera y'eihanga rya Uganda n'erangi ishatu erangi erikwiragura, erikutukura nana eya kinekye.

Enywanto y'eihanga erikworeka ekishushani kikujwekyera eihanga rya Uganda eriho ekinyonyi na n'enyamaishwa, ekinyonyi eki nibakyeta entuuha kandi enyamaishwa egi nibagyeta kobu zemereire zirikutambura aha nywanto y'eihanga rya Uganda eriho amacumu abiri n'egooma na n'ekishushani ky'eizooba.

Emotoka ziteire orunyiriri zirikuraba omu tawuni. Motoka ezi ziteire orunyiri rumwe. Kandi omu rubaju rw'emotoka ezi hetoroiremu abantu baingi. Omu maisho g'emotoka ezi harimu ebiruka ebindi ebirimu zaapiki. Kandi aha ruguru y'emotoka ezi hariho ekyombeko ekyombekireho ekya kanyina ekyombekire omu birahuri.

Enjoki etekami aha kirabyo kyerangi ya papo ekiine ebimuri by'erangi ya kinekye ,enjoki egi eriyo n'enyunyutamu omweyangye gw'okutwara omu kihumi kyagwo ekakora obwoki.

Omushenyi gurundaniire aha kapapura aha bupapura bubiri kandi tigurikubaasa kurugaho kugira ahi gwaza ahakuba bakagutimbiraho ekiina. Omushenyi ogu n'ogw'erangi ya kitaka kandi obuveera obu nainga ebipapi ebi baataireho n'eby'erangi erikwiragura.